Oyo ezali bana-kelasi bauti kosilisa bazwi babile te na bango bazo kolakisa bazo kolakisa babile te na babrevé na bango bazwi bana ya kelasi

Awa nazomona masanga na bakopo masanga ya wiski namoni pe molangi ya koka pembeni ntonge eza lokola wiski to likere na molangi ya koka pembeni na bavere.

oyo ezali president ya mboka ya rwanda excellence paul kagame mokonzi ya mboka le president le plus sage d'afrika.

Namoni eza fololo on dirait ba fleur baloni ezokola bien place moko ya bien abengwa ala c'est un ça, fleur na bakoni .

oyo ezali bilamba ya bana basi bilamba ya bana basi batandi yango bilamba ya bana basi babengaka yango babubu

Awa pe namoni mwana muasi, akangi foto kaka ye moko, eza neti azolakisa pe kaka modele basali ye suki na mutu kaka po balulaye, to bato misusu bazwa pe baposa pe gout ya kosala yango, neti kaka mwana masi